Eŋu ɖe kpɔ afŋku eye eƒe ŋkume akpa ɖeka kaka. Ŋutsu woa me etɔ le eƒe ŋgɔ, eve tsi tsire, ɖeka bɔbɔ eye woƒe ame eve tse do awu yibɔ. Ɖeka tse do awu yibɔ, gado awu si ke nye ŋuti ɖiɖi ɖe dzi.

Sɔhɛwo, nyɔnu kple ŋutsuwo le enu kom, eɖewo kɔ asi yi dzi ɖe eyame, eɖewo tse wole anyigba. Eɖewo ɖɔ gaŋkui eye ɖewo do awu si ke le abe gbe mumu.

Anyigba ƒo tsi, ŋutsuwo ƒe ame ene le nuɖe ɖe asi. Eŋua tɔ eye ŋua le ʋi, ame aɖe le ŋua me do awu abe aŋutiɖiɖi ene, nyɔnu aɖe le megbe ɖaa do awu ʋi kple ŋutiɖiɖi le dzi.

Eke sɔgbɔ. Tedziwo le ekea dzi zɔm. Amewo nɔ tedzia dzi. Ŋutsu le le zɔzɔ le anyigba, kɔ taku ʋee bla ta. Ŋutsu ɖe tɔ ɖe eƒe axadzi do awu gbemumu kple.

Eŋuwo le yiyi le gbɔgbɔm eye gbemumu tsi le fi ma. Akaɖi tsiwo hã li. Dziƒoxɔ hã li. Amewo hã le yiyim le gbɔgbɔm eye xexi aɖɛe hã le afi ma. Eŋu dzi aɖe tɔ ɖe teƒe ɖeka.

Ŋutsu woame etɔ. Wòame eve nye kpovitɔ. Ɖeka nye gbadagba. Kpovitɔ ɖeka le asi te ɖe eƒe mɔƒoka dzi. Kpovitɔwo ƒe eʋu ɣi tɔ ɖe gbadagba ɖe megbe.

Sɔhe ŋutsuviwo le aƒu to, aƒu toɔ ƒo ɖi nyamaa kple nu vovovowo, wole aƒu to la dzra ɖo kple exawo kple ɖuɖɔlɔnuwo vovovo.

Ame sɔgbɔ le afi ma eŋuwo hã le afi ma. Amewo do awu abe Awusatɔwo ene. Awusatɔwo ƒe gbedoxɔ le megbe ɖaa.

Sukuviwo le sukukodzi le akɔ ɖim. Wo le ampɛ tum. Wo ame eve le asikpoli ƒom eye wodzo ɖe yame eŋuwo le sukukpoadzi. Atiwo hã le sukukpoadzi.

Ŋutsuviwo ƒeametɔ̃ le nu ta ɖe egli ŋu, enu ta nuɔ ɖɔwo tse le anyigba eye akpete ɖeka le anyigba, ŋutsuvie dome dometɔ tsitsitre ɖe nane dzi eye ɖeka do awu yibɔ.

Yevuwo kple ameyibɔwo le ʋe ɖum, nyɔnuwo domawu yibɔ le dziƒo eye wota avɔ le ali dzi eɖewo kɔ afɔ le yame eɖewo tse kɔ asi dzi le yame, ŋutsuwo do eee….edzi kple anyigba sɔsɔe.

Ɖeviwo le fefefem kple eka. Nyɔnuvia ɖeka do awu dzi kple atalegbe. Atiƒuƒuwo le ɖeviwo ƒe axadzi ɖaa. Exɔ aɖewo tse le ɖeviwo ƒe axa dzi.

Dɔnɔkɔdzi. Dɔnɔdzikpɔla ɖeka do gbemumu. Eɖɔ kuku ɖe ta. Dɔnɔ ɖe tsɛ fɔ̃ le abadzi kɔ enu ʋee kɔgba akɔ.

gbadagbawo le mɔ dzi woƒe ʋuwo le wóƒe yomɛ enuwo kaka ɖe mɔdzi nyamaa atsi ɖewo le eʋuɔ megbe exɔ ɖɛ tsɛ lɛ gbadagbawo ƒe megbe

Ŋutsu ɖewo le ha dzim tsi tsitre le awu yibɔ me. Nyɔnu ɖe tsɛ tsi tsitre le ewo ɖum. Ame susɔewo nɔ anyi ɖe kpukpo yibɔ me trɔ megbe le ŋutsuɔ kpɔm.

Nyɔnu woame ene le tome. Ame tɔ̃ kɔ asi ɖe eyame. Wokpla dzonu ɖe ŋuti. Sisi enu ʋee ɖe le ŋuti eye wota avɔ. Amewo nɔ anyi ƒo ʋlã wo.

amewo le avi fam ame ɖeka le ŋgɔ dɔwu yi ke nume nyɔnu ɖe tsi tsitsi ɖe ƒe megbe dó awu yi kple yibɔ ŋutsu ɖe tsɛ le wóƒe megbe

Amewo woa me etɔ le exɔ ɖe me nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka tsi tsitre ɖe teƒe ɖeka, wo le agbalẽ ɖe me kpɔm, wo le nu kom, nyɔnua ƒe ta wɔ ʋutuu

ekekuʋu kple ekelɔʋuwo le teƒe ɖe le eke kum wóƒe nɔnɔme labe aŋtsiɖiɖi eye woku eke ƒoɖe wóƒe ameve me eʋuvi tsɛ ɖewo le axadzi ɖaa

Nyɔnuviwo ƒe me etɔ, ɖeka tsi tsitre ɖe adzɔge. ɖeka le du kplɔ ɖeka sike le abe wɔmitɔ ene ɖo. Wɔmitɔ nɔ wɔmiyɔ ƒe gasɔ dzi. Heya le du ƒum do awu ʋi kple atalegbe.

Ɖevi aɖewo le aƒu tom. Woƒe amaa atɔ̃ le akɔ ɖim. Ɖeka le ŋgɔ do awu ʋe kple atalɛgbɛ yibɔ. Ɖeka tsɛ do awu dzẽ. Eɖewo do awu yibɔ.

Nyɔnuvi ɖe le gasɔ dzi eye eƒe afɔ ɖeka le anyigba, ɖeka le gasɔ dzi. Edo awu yibɔ kple kuku yibɔ eye wodo nu kpui ɖe ɖe gɔme. Ati le eƒe megbe, amewo hã le eƒe axadzi le zɔzɔm le yiyim le gbɔgbɔm.

Etsi xɔ teƒea, nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka aɖe tɔɖe tsia me. Exɔwo hã kaka le fima, atiwo hã le exɔ megbe. Ŋutsu ɖe tsitre ɖe afisi exɔa kaka ɖo. Ame ɖewo hã le teƒe bɔbɔ nu tsom.

Ame sɔgbɔwo wolé nuŋɔŋlɔ vovovo ɖe ati dzi ɖe yame. Ame sɔgbɔ ɖo kuku dzɛ̃ ame aɖe kɔ asi dzi ɖe yame le ŋgɔ.

Ketekemɔ. Keteke le mɔdzi. Amewo le ketekeme. Amewo le tame kɔ asi ɖe yame. Akaɖiti woame ve le ketekemɔla xadzi. Amewo tɔ ɖe ketekemɔa xadzi eye amewo le enu koo le ketekea dzi.

Amewoa me adre, ɖeka nye ɖevi. Nyɔnuwo ƒea me etɔ, ŋutsuwo ƒea me ene. Nyɔnu ɖeka nɔ abadzi le ŋgɔ, ɖeka nɔ abadzi le megbe. Ŋutsu ɖeka kɔ asi ɖe eya me.

Kaɖiwɔlawo woame eve. Wole naɖe sike le abe aŋutiɖiɖi me ene. Wodo awu blu eye woɖɔ kuku ʋe.

tɔdziʋu vovovowo le etsi dzi eɖowo le dzɛ̃ eɖewo le ɣe eɖewo hã le blu exɔ ƒoxlã etɔ la dziƒoxɔ kple egbe ɖewo tó ɖe exɔ ƒe megbe

Ahũhɔe le glia ŋu lé xɔme. kpukpo le exɔme. ekplɔ̃ tsɛ le xɔme. Enu gbemumuwo le ekplɔ̃la la dzi. eye seƒoƒo gbemumu le ekplɔ̃la ƒe axadzi.

Eŋu kpɔ afɔku, edzotsiawo va teƒe ma, edzotsilawo ƒe ŋu le woƒe megbe. Ŋutsu ɖe tɔ ɖe fi ma do awu ʋe, eɖe tsɛ do awu dzee.

Wole edo kum. Eŋu woame eve le fi ma. Eŋuwo ƒete wole ʋee. Ame ɖewo do awu ʋi tsrɔlɔɔ eye ŋutsu ɖeka hã do awu bluu tsrɔlɔɔ.

Nyɔnu wɔme nyɔnu wɔme etɔ̃ nɔ ekplɔ nu. Ɖeka le enya biam ame tsitsi ɖeka si ke ta avɔ ɖe akɔta. Ame aɖewo hã nɔ zikpui me ɖe adzɔge ɖa. zikpuiawo le yibɔ.

Ɖevi sugbɔ le mɔdzi le du ƒum, le nu kom, atsiwo le ɖeviwo ƒe megbe kple woƒe ahadzi, ɖevi ya le ŋgɔ do awu abe gbeƒuƒu.

Tekpeƒe, ame geɖewo le fi ma. Ame aɖewo kɔ nu tsɔ enu kple ŋɔti gake ame aɖewo mekɔ nu tsɔ nu. Ame aɖewo woɖɔ kuku, geɖewo do awu ʋi. Nyɔnu ɖewo tsɛ le wo dome.

Ame woame etɔ̃, ŋutsu woame eve kple nyɔnu ɖeka wo katã wotsɔ nu tsiɔ ŋɔti kple nu, ŋutsu wo ame eve wole nu aɖe ɖoli, nyɔnua tsi tsitre lé ŋutsua ɖeka ƒe asi ɖe asi.

Yameŋu le fi ma. Woŋlɔ Ghana ɛfɔsi ɖe dzi. nyɔnu ɖe do awu bluu blaa ki tɔ ɖe yameŋua gbɔ le nu ƒom. Ŋutsu ɖewo tɔ ɖe yameŋua ƒe axadzi eye nyɔnua le nya ɖe gblɔ na wo.

Kaɖi ɣe kple shika le xɔ tame, wo do dzo ɖe exɔ me, zikpui woame eve kple suɖi, ekplɔ̃ le zikpui woame eve dome dome, agbalē ɖewo le atieme le xɔ me.

Ŋutsu woame etɔ̃, woƒe ame etɔ̃ woɖɔ kuku ye, woame eve lé gakpo ɖe asi lé ati ɖe edzi le sesẽm, ŋgo gbe mumu aɖe le woƒe megbe ɖaa.

Etsi le fima, nyɔnu kple ŋutsuwo kple ɖevi viwo le etsiame le tsi ƒum, ameɖewo tsi tsitre ɖe tsiame eye ameɖewo mla anyi ɖe tsiame, ŋutsu ɖe tɔ ɖe megba do godi yibɔ.

Ame woame tɔ̃. Woƒe ame ve do awu ʋi. Ɖeka le ŋgɔ do gbeƒuƒu. wòlé agba ɖe ɖa si, ŋɖewo le eme. Ŋɖewo le kplɔ̃dzi le eƒe axadzi.

Ɖeviwo, nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo, wole asi le dzodzom le fefefem, wo katã wòta avɔ le abɔ, nyɔnuviwo bla taku eye Ghana flaga le wò ƒe ŋugɔ.

Exɔ, nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe exɔ mɔnu ɖeka nu, ati vi aɖe le aƒe ƒe ŋkume ati vovovo le aƒea megbe, enetiwo, abladzotiwo.

Etsinonu ʋe am eve le kplɔ̃ dzi eye kɔmpiuta ame ve le kplɔ̃ dzi. Ama ɖe da asi ɖeka ɖe kɔmpiuta ɖeka dzi. Enuŋlɔti ame ve hã le kplɔ̃ dzi. Enu dzẽ ɖe tsɛ le kplɔ̃ dzi. Agbalẽ hã wo kaka ɖe kplɔ̃ dzi.

Amewo nɔnyi le exɔ me, kpukpoa le yibɔ, nyɔnu ɖe tsi titre lé enuƒomɔ le asi, edo awu dzeŋ eye nyɔnu ɖe nɔ ŋgɔ le nu kom.

Nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo le etome le ʋe ɖum. Nyɔnuviwo do atalɛgbɛ eye wota avɔ ɖe edzi. Woɖo agbadɔ le fi ma. Zikpiwo le agbadɔte amewo nɔ edzi le ɖeviawo le ʋeɖu kpɔm.

dziƒoxɔ xoxo amewo nɔ eƒe ŋkume kple axadzi fofoŋu le dziƒoxɔ la ƒe ŋkume ŋutsu ɖe wɔabe ɖewo le gegem ɖe aƒie me dziƒoxɔ ƒe fesrea le blu

Eŋudze..ƒ..kple ŋu bubuwo le mɔ dzi, atiwo le emɔto, dziƒoxɔ aɖe le emɔ ƒe akpa me ɖaa, exɔ nogo ʋe aɖe le fi ma

Nyɔnu woa me eve , yevu nyɔnu ɖeka, ame yibɔ ɖeka, kple ameyibɔ ɖevi viwo ƒo xlã nyɔnu woame eve la eye wonɔ ekplɔ ŋu le nu kom nɔ dzidzɔ kpɔm.